Aantu oyeli mondama ta ya kwata oohi Opo ya vule yi imonene iipalutha, kuziilila moohi osho wo oshimaliwa uuna ya landitha oohi.

Ekodhi olyo edhina lyokadhila. Okadhila kamwe komiikwamawawa ke na ondapo ya shiga ko. Oke hole okulya iinamwenyo ngaashi oombuku, osho wo iikwamawawa iikwawo mbi iishona.

Oshikunino shikwamboga tashi monika nawa yo otayi monika yasilwa shimpwiyu lela shampa nee yadha okuyugulwa ohayi gongelwa tayi yoga nawa tayo palekwa opo yi vule okukalandithwa.

Uunamapya moka tse Aawambo hatu hupu, moka tse hatu mono iipalutha, moka tse woo hatu mono iiyemo miilikololwa yetu mbyoka hatu longo okuziilila muunamapya.

Aantu oya kwata oohi odhindji nonete, oye dhi kwata metale, aalumentu yeli yaali aanankondo naaapenda.

Osino nokamenye oyo iinamwenyo yimwe mbyoka hayi adhika mEtosha, metotha moshikunino shiinamwenyo.